Mu kigo c'amashure mato mat hari akazi ukasi gumwe ka kijambere aho kari hakaba hashaje isima ikaba yirabura hakaba hari umuri ingoti usa n'urwatsi rutoto uzana amazi ku mpande hakaba hasize isima ku bibambazi kandi kakaba gafise umuryango w'urubaho.

imbere mu kigo c'amashure mato mato abanyeshure bari hanze mu kibuga c'umupira w'amaboko bakaba bari ko barakina bambaye umwambaro w'o kwinonora imitsi ikibuga kikaba gikikijwe n'uruzitiro rw'ivyuma rusize irangi risa no rwatsi rutoto kandi hirya hakaba hari ibiti vyinshi abarorezi bakaba bari ku mpande z'ikibuga bariko barororera umupira w'amaboko

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba irimwo utuzu twasi gumwetw'abahungu hejuru hakaba hari itaragera, kandi hakabasakaje amabati manini y'imugongo hasi hakaba harisima imbere hakaba hari ibibambazi bisiziranga irisa n'umuhondo.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bambaye umwambaro wo kunonora imitsi kandi babiri muri bo bafise umupira w'amaboko mu ntoke bakaba bahagaze mu kibuga bakiniramwo umupira w'amaboko, ico kibuga hasi kikaba gisizi isima giciyemwo imirongo yera, mu mbavu hakaba hari ibiti birebire.

Abanyeshuri bo mumashuri yisumbuye, bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, bakaba bambaye impuzu zo kunonora imitsi, hirya no hino y'ikibuga, hakaba hateye ibiti vyinshi, kandi hasi mu kibuga hakaba hasize isima, haciyemwo n'imirongo yera.

Akazuka kasugumwe k'amashuri mato mato kubakishije amatafari ahiye gakabari ak'abahungu hamwe n'abakobwa. Kakaba gasize irangi ryera rigenda rikenyeje n'irindi riduga kandi rimanuka hanze hakaba hari ivyatsi hamwe n'ibipapuro kandi hakaba hacafuye.

Utuzu twa sugumwe two mu mashure mato mato hasi hakaba hasize isima yirabura ikaba yatanguye kubomagurika tukaba dufise imiryango y'ivyuma hejuru hakaba hari mbaho kandi hakaba hasize irangi risa n'ubururu hasi n'irangi risa n'umuhondo hejuru.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, mu kibuga hasi hakaba hasize isima isa n'urwatsi rutoto kandi hakaba harimwo imirongo yera, abarorerezi bakaba bari ku mpande z'ikibuga bariko barorera umupira kandi ikibuga kikaba kizitijwe n'uruzitiro rw'ivyuma rusizi irangi risa n'urwatsi rutoto.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hasanzwe hari ikibuga c'umupira w'amaguru, hasi hakaba hari umusenyi kandi hakaba hameze ivyatsi vyinshi inyubako zikaba zisize irangi ry'ubururu hejuru no ku miryango hamwe n'amadirisha n'ibiyo.

Abanyeshure b'amashure yisumbuye bambaye umwambaro wo kunonora imitsi bakaba bafise umupira w'amaboko kandi bakaba bahagaze mu kibuga hagati bagira batangure gukina umupira mu kibuga hagati hakaba hasize irangi ryera rigiye rikikuje.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abigisha bari mu kibuga bariko bigisha abanyeshure gukina umupira w'amaboko bakabambaye umwambaro w'ukunonora imitsi mu kibuga hakaba hasize isima hirya yo'ikibuga hakaba hari ivyatsi n'ibiti birebire, kandi hakaba hari abanyeshure bicaye mu vyatsi.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari mu kigo imbere bahagaze mu vyatsi, bakaba bariko barakina bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi. Hirya yabo hakaba hari ibiti birebire kandi hakabaho abanyeshuri bandi bariko bararengana, barorera abo bariko barakina.

Akazu ka sugumwe k'amashure mato mato, kakaba gafise inyubako yubakishije amatafari ahiye, kandi kakaba gakenyeje irangi ryera hejuru no hasi n'irindi rimanuka, hejuru hakaba handikishije ivyandiko vyirabura, vyerekana aho abahungu bituma n'abakobwa.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye, hariyo ikibuga c'umupira w'amaboko. Kandi impande y'ikibuga, hakaba hari ivyatsi bihari n'ibipapuro bihari nk'umwanda, abanyeshuri batayeho. Inyubako z'aho zikaba zubakishijwe amatafari ahiye kandi zikaba zigeretse

Umuganga yicaye umucumba bapimiramwo indwara, akaba yambaye amarori hamwe n'ibimukingira intoki, kandi akaba yambaye umwambaro w'akazi wera, akaba afise ikaye n'ikaramu ariko arandika, kandi imbere yiwe hakaba hari mudasobwa, kandi hakaba hari na rugagamisha akoresha ariko arapima indwara.

Mw'isomero abanyeshuri basomeramwo ibitabo, har'icapwa gicafyeko umwana. Kikaba cerekana ibihimba bigize umuntu. Ico capwa kikaba kiri ku kibambazi kiriko amatafari ahiye. Munsi , hakaba hari utubati dupanzeko ibitabo.

Mwisomero ry'amashure yisumbuye imbere harimwo utubati dupanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru hakaba hari imeza z'imbaho n'intebe z'imbaho kandi hakaba harimwo mudasobwa ku kibambazi hakaba hariko ibipapuro hakaba kandi hasize irangi risa n'umuhondo.

Mw'isomero imbere hari ibitabo bipanze mu tubati kuva hasi gushika hejuru utwo tubati tukabarutwaivyuma dusize irangi risa n'umuhondo n'irangi risa n'ubururu hakabateretse utudobo hasi bashiramwo imicafu, kandi hakaba hari kaziya irimwo amacupa ehateretse.

Isomero ry'amashure matomato hari uwubati bupanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru ubwo bubati bukaba bugizwe n'imbaho, kandi hakaba hari ikibambazi c'ubakishije amatafari ahiye hasi hakabasize isima, kandi hejuru hakaba hari amabati yera.

Mw'isomero ry'amashure matomato har'ikibambazi cubakishije amatafari ahiye, hejuru hakaba har'irangi ryera rikenyeje. Kw'icokibambazi hakaba har'igipapuro gihari kikaba gicapfyeko ibihimba vy'umuntu kandi hasi hakaba har'ububati buriko ibitabo.

Mw'isomero ry'amashuri mato mato hari ibitabo bipanze ku tubati kuva hasi gushika hejuru; utwo tubati tumwe tukaba tugizwe n'ivyuma, utundi tugizwe n'imbaho. Hejuru hakaba hari ikirago abanyeshuri baryamako, kandi hakaba hariho za mudasobwa zifutswe n'impuzu.

mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako imbere hakaba harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga izo ntebe zikaba zigizwe n'urubaho hejuru hasi hakaba hari ivyuma bisize irangi risa n'u gwatsi rutoto kandi amadirisha akaba ar'ibiyo afise ivyuma bisize irangi risa n'ugwatsi rutoto nyene

Isomero ry'amashure matomato rifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura, kandi hakaba hafise ibiyo hejuru mumbavu hakabahasize irangi ryera, kandi iyo nsomero ikabifise amatafari ahiye.

Utuzu twasi ugumwe twe amashure matomato dushaje tukaba dufise imiryango y'imbaho inyubako ikabayubakishije amatafari ahiye, kandi hakabasize iranga igera hejuru y'imiryango no mu bavu z'imiryango hasi hakabasize isima.

Ikirasi c'amashure matomato gifise imbere hasi hatanguye gusaza isimi ikaba lriko irabomagurika kandi no munsi y'ikibaho hakaba hariko harabomagurika. Har'ikibaho cirabura gikikuje kukibambazi kandi har'intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga.

inyuma y'ikigo c'amashure yisumbuye hari umuntu yicaye ku ruzitiro rwubakishije amatafari ahiye imbere mu kigo hakaba hari giti kirekire kihari abanyeshure bakaba bariko barasohoka bambaye umwambaro w'ishure bafise amasakoshi yabo mu ntoke

Mu kigo c'amashure matomato hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zikenyeje iranga igera hejuru abanyeshuri hakaba ari imbere mu kigo bambaye impuzu z'ishure, kandi hakaba, ariko barakorwa ibarabara imbere y'amashure habe, ariko baracamwo imikobeko itwara amazi.

mukigoo c'amashure mato mato hari inyubako ishaje imbere hakaba isima itanguye kubomagurika kandi n'intebe zikaba zicafuye zisanabi no kukibambazi hakaba hacafuye hakaba hari kandi ikibaho cirabura imbere canditswe ko n'ingwa yera

Mw'isomero ry'abana bakiri bato b'imicuko harimwo imeza zishasheko ibitambara bitukura n'ibisa n'umuhondo hamwe n'ibitambara bisa n'ubururu, ku bihome hariko ivyapa bifasha abanyeshure kwiga vyandikishije irangi ritukura n'irisa n'ubwatsi rutoto.

Mu kigo c'amashure matomato abanyeshuri bahagaze imbere mu kigo; bakaba bariko barabira mu ruzitiro abantu bari kw'ibarabara. Urwo ruzitiro rukaba rugizwe n'ivyuma bisize irangi ritukura; hasi naho hakaba hari inkungugu. Abanyeshuri bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Mw'somero ry'amashure mato mato inyubako yaho, yubakishije amatafari ahiye, kandi ikaba isize irangi ryera mu mfuruka no mu mbavu, ku k'ibambazi hakaba hari ikibaho cirabura, candikishijweko n'ingwa isa n'urwatsi rutoto hamwe n'ingwa itukura.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hasi hari umusenyi n'utubuye mu kibuga abanyeshuri bakaba bari mu kibuga bariko barakina kandi bakaba bambaye umwambaro w'ishure hakaba hashinze ibendera ry'uburundi hamwe n'ibiti bire bire bihari kandi hakaba hari uruvumo n'ibindi bikinisha abana bariko barakina.

Akazu ka sugumwe k'amashure matomato gasize iranga hasi ku kibambazi hakaba hari amatafari ahiye hejuru hakaba hari irindi rangi ryera rikenyeje kakaba gafise amabati asize iranga risa n'ubururu mu mbavu hakaba hari imiryango ihari y'imbaho.

Ikigo c'amashure mato mato kigizwe n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye kikaba gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ritukura impande y'umuryango hakaba hari igiti gitoya kw'irembo mwibarabara hakaba hahagaze imodoka inyubako nazo zikaba zisakajwe amabati yera.

Mu kigo c'amashure matomato imbere impande y'amashure, hari igiti kirekire kihari impande y'ico giti hakaba hari intebe zavunitse bataye hanze, kandi hakaba hari imyanda impande y'ico giti, ibipapuro hamwe n'ivyatsi vyahameze.

Kwirembo ry'ikigo c'ishure hari umuntu ahicaye ku ruzitiro gw'amabuye rukaba rufise amatafari hejuru hamwe n'irangi ryera imbere mu kigo hakaba hari igiti kinini umuryango w'ikigo ukaba ufise irangi ryirabura w'ivyuma kandi hakaba hari umunyeshure asohotsemwo mu kigo.

Mw'isomero ry'amashure mato mato har utubati tugizwe n'imbaho hakaba hapanze ibitabo kuva hasi gushika hejuru kandi ku bibambazi hakaba asize irangirisa n'umuhondo kuri ivyo bibambazi hakaba hari ibipapuro bihari bifisibara gera n'ifisibara ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere hateye ivyatsi kandi hakaba hari n'amashugwe hakaba hari inyubako zisize irangira ritukura hejuru n'izindi zisize irangi ryera kandi inyubako zikaba zifise inkingi z'ivyuma izo nkingi zikaba zisize irangira ritukura.

Mu kigo c'amashure matomato imbere mu kibuga hari ivyatsi n'ibipapuro abanyeshuri bagiye barataho kandi hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko hakaba hari umuntu ari kariharengana yambaye umupira wirabura kandi hijya no hino hakaba hari biti bihakikuje.

Utuzu twa surwumwe tw'amashuri mato mato dufise imiryango isa n'ubururu y'ivyuma kandi hasi ikaba yaguye ifira; hakaba hatanguye kubomagurika; Hejuru hakaba hasize irangi ryera, hasi naho hakaba asize irindirangi ryirabura, hanze hakaba kandi hari ibombo ry'amazi ryapfuye.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari imodoka ihahagaze kandi hakaba hari inyubako igeretse gatatu yubakishije amatafari ahiye imbere yiyo nyubako hakaba hari imodoka ihari kandi hirya hakaba hari biti birebire bihari hakaba kandi hari nkungugu hasi.

Imbere mu kirasi abanyeshure bigiramwo c'amashure mato mato hari intebe abanyeshure bicarako bariko bariga izo ntebe hejuru zikaba zigizwe n'imbaho, ahasi zikaba zigizwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu hejuru hakaba hasize irangi ryera hari n'amatara yera ariko araka.

Mu kigoo c'amashure mato mato hari inyubako ishaje ikaba yubatswe n'amatafari ahiye imbere yo nyubako hakaba ateye amashugwe kandi imbere hakaba hari n'ibindi vyatsi bihari hakaba hari koracwa ibarabara imbere y'iyo nyubako hari kohubakwa imifurege itware amazi bayubakisha amabuye.

Utuzu twa sugumwe tw'amashure yisumbuye tugizwe n'inyubako yubakijije amatafari ahiye mu mbavu hakaba asize irangigirabura hasi hejuru naho hakaba asize irang igera urubaho rufasha amabati rukaba rusize irangirisa n'urwatsi rutoto kandi imiryango ikaba isize irangirisa n'urwatsi rutoto nyene.

Mu kigo c'amashure mato mato abanyeshure bariko baragenda genda bambaye umwambaro w'ishure hakaba hari biti bihateye n'amashugwe kandi hakaba hariko harubakwa ibarabara bubaka umufurege utware amazi bakaba bariko bawubakisha amabuye.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere mw'isomero hari intebe zihari abanyeshuri bicara ko bariko bariga kukibambazi hakaba asize irangira itukura hasi n'irangigera hejuru kandi hejuru hakaba hari amatara yera ariko araka.

Ikigo c'amashure mato mato hari inyubako zisize irangi risa n'umuhondo hejuru n'irangi risa n'urwatsi rutoto hasi kandi hakaba hakenyeje amabuye asize irangi ryirabura n'iryera kw'isima naho hakaba hasize irangi ritukura imbere hakaba hari biti birebire n'ivyatsi hasi.

Ikigo c'amashure matomato kukibambazi hacapfye abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru. Abobanyeshuri bakaba bambaye umwambaro usa n'umuhondo n'amashesheti yirabura hamwe n'ibirato vyera bakaba bariko bakina umupira utukura hasi hakaba har'ivyatsi.

Ikigo c'amashure mato mato gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ritukura imbere mu kigo hakaba rutwatsi hamwe n'umusenyi uvanze n'amabuye kandi hakaba hari biti birebere inyubako na zo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye kandi zigeretse zifise ivyuma bisizirangi ritukura.

mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako zishaje zikaba zubatswe n'amatafari ahiye hejura amabati akaba yatanguye kugwa ingese imbere hakaba ateye amashurwe n'ivyatsi kandi imbere y'ishure hakaba hari barabara ririko rirubakwa baka bariko baca imifurege itwara amazi yubatswe n'amabuye

Mu kigo c'amashure matomato imbere mw'isomero hari ikibambazi kiriko amatafari ahiye kuri ico kibambazi nyene hakaba, ariko ikibaho cirabura kikaba candikishijweko ingwa yera n'ingwa itukura hasi hakabari isima hejuru akabasakaje amabati yera.

Ikigo c'amashure mato mato hari inyubako isize isima ku bibambazi, hakaba hariko ikibaho cirabura canditswe ko n'ingwa yera, hakaba handitseko imyimenyerezo y'ibiharuro ku banyeshuri biga mu mashure mato mato. Hasi naho hakaba hasize isima.

Mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako isizi irangi risa n'umuhondo hamwe n'irangi ryera ikaba igizwe n'amatafari ahiye amadirisha akaba asize irangi risa n'ugwatsi rutoto imbere hakaba hateye amashugwe kandi mu kibuga hakaba hari ibiti bire bire bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere mw'isomero, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure usa n'ivu akaba ahagaze ku kibaho afise ingwa yera mu ntoke ariko arandika ku kibaho cirabura akora icigwa c'ibiharuro.

Mw'isomero ry'amashure mato mato mu mfuruka hari akabati karimwo ibitabo abanyeshure bigirako kandi kuri ako kabati akaba ariko ikirangaminsi c'ivyigwa abanyeshure biga mw'iyinga hasi akaba hari agashwaburira batamwo imyanda kandi ku kibaho akaba handikishije irangi ryera.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere mu isomero hari intebe abanyeshuri bicara ko bariko bariga izo ntebe zikaba zifise imbaho hejuru n'ivyuma bisiziranga iry'ubururu hasi kuko ibambazi akaba sizirangirisa n'urwatsi rutoto hamwe n'irangi gera hejuru.

mu kigoo c'amashure mato mato hari inyubako yubakishije amatafar ahiye ikaba igeretse rimwe kandi hakaba hari ingazi z'iduga zija mu nyubako yo hejuru mu mbavu hakaba hari ivyuma bisize irangi ritukura umuntu hifatikiza ari kaduga mu nyubako zo hejuru.

Mu kigo c'amashure mato mato, imbere mw' isomero hari urubaho rumanitseko agacamurongo hamwe n'isaha y'urushinge abanyeshuri bigira ko uko bayisoma . Hakaba kandi hari mbaho hirya no hino kandi hakaba hari ikibambazi gisize irangi ryera.

mwisomero ry'amashuri mato mato ibitabo birapanze kuva hasi gushika hejuru ku tubati hakaba hejuru hari ihema isa n'urwatsi rutoto ku kibambazi hakaba hasize irangi risa n'umuhondo kandi hakaba hariho ibipapuro bihari bifise ibara ritukura n'ibindi bifisi ibara ryera

imbere mu isomero ry'amashure mato mato hari ikibambazi kiri ko amatafari ahiye hejuru hakaba akenyeje irangigera kuri icyo kibambazi hakaba hari ko ikibaho cirabura canditse ko n'ingwa y'ubwatsi rutoto hamwe n'ingwa itukura hasi hakabasi zisima hari n'intebe zihateretse

Isomero ry'amashure mato mato , mbere hari ikibambazi cubakicije amatafari ahiye, kandi kuri ico kibambazi hari irangi ryera rihakikuje. Kuri ico kibambazi nyene, hakaba hariko ikibaho cirabura, kikaba candikiseko n'ingwa isa n'urwatsi rutoto hamwe n'ingwa zera. Ivyanditseko bikaba ari ibiharuro vyo mu mashure mato mato.

Mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako yubakije amatafari ahiye imbere hakaba hateye amashugwe kandi hakaba hari ivyatsi kandi imbere hakaba hari barabara riciyemo imifurege itwara amazi abanyeshuri hakaba bahagaze imbere y'ishure bambaye umwambaro w'ishure.

Mu kigo c'amashure mato mato hari umuryango w'ivyuma usize irangi ryirabura, hakaba hari ibiti birebire bihazungurutse, kandi imbere mu kigo hakaba hari imodoka ihahagaze; hasi hakaba hari umusenyi n'urucekebuye. Inyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye hasizeko irangi ryera mu mbavu.

Mw'isomero ry'amashuri mato mato imbere harimwo intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga, ku kibambazi hakaba hari amatafari ahiye, kuri ico kibambazi nyene hakaba hariko ikibaho gisa n' urwatsi rutoto, kikaba gifise kandi imfuruka irimwo akabati babikamwo ibitabo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bameshe impuzu barazanikiye; zimwe zifise ibara risa n'ubururu izindi ibara ry'umuhondo hakaba harimo n'izifise ibara ritukura; abanyeshure bahagaze imbere y'inyubako kandi hakaba hari ibiti birebire imbere y'iyo nyubako.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere mwisomero hari intebe abanyeshuri bicerako bariko bariga hasi hakaba hasize isima mu mbavu ku bibambazi amaja hasi hakaba hasize irangi ritukura hejuru naho hakaba hasiza irangi ryera kandi hakaba hariko n'amatara yera ariko araka.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hateye ivyatsi vyinshi kandi hakaba hari n'ibipapuro, harunze n'ivu, hakaba hari biti birebire bihari, kandi hakaba hari inyubako zisize irangi ryera hasi hamwe n'irangi risa n'ubururu riboneka mu mbavu.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, imodoka n'inyinshi zihahagaze ,zimwe zifise ibara ryera ,izindi zikaba zifise ibara ryirabura ,hakaba hari abigisha hamwe n'abanyeshuri bahagaze mu kibuga hagati ,bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, hirya hakaba har'uruzitiro rusize irangi ryera, n'irisa n'ubururu.

ikigo c'amashure mato mato kikaba kigizwe n'inyubako gifise amadirisha n'imiryango vy'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu n'inkingi zisize iranga iry'ubururu hasi hari sima kandi imbere hakaba hari ivyatsi mumbavu naho hakaba hari ibiti birebire bihazungurutse

mu kigo c'amashure mato mato imbere mu kibuga hari ikibuga c'umupira w'amaboko kandi hasi hari inkungugu hamwe n'ivyatsi bihateye hakaba hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi hirya no hino hakaba hateye ibiti birebire

Mu kigoo c'amashure mato mato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, hakaba hasize irangi ryera hejuru rikenyeje, ku kibambazi hakaba hari ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa yera, kandi hasi hakaba hasize isima, hejuru n'aho hakaba hari amabati asize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zifise uruzitiro rw'ivyuma rusize irangira itukura n'irangira isa n'umuhondo hakaba hari uruvumo abanyeshure bakinirako n'ibindi bikinisho hasi kandi hakaba hari ivyatsi vyinshi.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari ibombo rishaje ariko rikirimwo amazi, hanze mu kibuga hakaba hari ivyatsi hamwe n'umusenyi, inyubako zikaba zisize irangi risa n'umuhondo kandi hakaba hari biti birebire bihari, hakaba kandi hari n'amatara ahashinze.

Mu kigo c'amashure mato mato hari uruzitiro rugizwe n'amatafari y'isima hakaba hari intebe zavunitse bataye hanze inyuma y'ishure kandi hakaba hari igiti kire kire impande y'ico giti kandi hakaba hari ivyatsi vyinshi n'ibipapuro abanyeshure bahataye.

Mu kigo c'amashure matomato imbere mu kibuga hari ivyatsi kandi hakaba hari n'inkungugu, hakaba kandi hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hakaba hanashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, kandi hirya no hino hakaba hari ibiti bihateye birebire.

Mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye hakaba hashaje kw' isima itanguye kubomagurika no ku matafari hakaba hatanguye kubomoka ku kibambazi cayo matafari ahiye hakaba hariko ikibaho cirabura candikishijeko ingwa yera.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatswe n'amatafari ahiye, ikaba isize irangi ryera ku mbavu z'amadirisha n'imiryango; imiryango n'amadirisha navyo bikaba ari ivy'ivyuma, kandi bikaba bisize irangi ritukura; hasi naho hakaba hari isima.

mu kigo c'amashure mato mato imbere hari ibyatsi bihateye kandi hakaba hari n'amashugwe n'ibiti birebire inyubako na zo zikaba zifise irangirisa no rwatsi hejuru ku mabati ku bibambazi hakaba hasize irangire itukura kandi amadirisha akaba arayibiyo

Mu kigo c'amashure mato mato abanyeshure bari imbere mu kibuga hakaba hari ivyatsi hamwe n'inkungugu abanyeshuri bakaba bambaye umwambaro w'ishure impuzu zisa n'ubururu hejuru n'izisa n'ivu hasi kandi hakaba hari inyubako zifise amabati atukura hejuru.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, hasi hari umusenyi hamwe n'amabuye, hakaba ari inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye, kandi ikaba ifise ivyuma bisize irangi ritukura n'inkingi zera, hakaba hari ivyuma bitukura abanyeshuri bifatikiza mu kuduga hejuru mu nyubako.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere mu kibuga hari umusenyi kandi hakaba hari ibikinisho abanyeshure bakinirako hakaba hari ibiti bire bire bihari kandi hakaba hari uruzitiro rusize irangi risa n'ubururu n'ibiti hirya no hino bihakikuje.

Mu kigo c'amashure mato mato imbere mw'isomero umwigisha ahagaze imbere ariko arigisha abanyeshure akaba afise agacamurongo gasa n'umuhondo ariko yigisha abanyeshure cigwa c'ikirundi akaba ariko acagagura ijambo ubukene.

Utuzuhu twasugumwe tw'amashuri yisumbuye twizwe n'imiryango y'ivyuma isizirangirisa n'ubururu ku kibambazi hakaba asizirangirisa n'umuhondo hejuru naho hakaba hari igisenge c'ivyuma gisizirangira itukura hasi hakaba hari sima ishaje.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako isize irangi risa n'umuhondo hejuru n'irangiye risa n'urwatsi rutoto hasi kandi hakaba hasi harutubuye dusize ibara ryera n'iryirabura kwisima hakaba hasize irangira ritukura imbere hakaba hari ibiti birebire hamwe n'utwatsi.

Mu kigo c'amashure matomato imbere harivu hakaba havanzemwo n'amabuye, kandi hakaba hari imodoka ihhagaze iyo modoka ikaba ifise imparati y'uburundi inyubako na yo iharikaba ifise iranga igera hejuru hamwe n'iranga iritukura hasi ku muryango, naho hakabaha iranga igera hejuru hamwe n'iranga iry'ubururu hasi.

Mu kigo c'amashure matomato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ikenyeje isima mu mbavu hamwe n'imanuka, kandi ku kibambazi hakaba, ariko ikibaho cirabura candisweko n'ingwa yera hasi hakabasize isima.

Mw' isomero ry'amashuri mato mato hari intebe z'imbaho abanyeshuri bicarako bariko bariga, kandi hakaba hari kibaho gifise irangi risa n'urwatsi rutoto; hasi hakaba hari isima, ku kibambazi naho hakaba hasize irangi ryera, kandi hejuru hakaba hari amatafari ahiye.

Ikigo c'amashure mato mato imbere mu kibuga hari rucekebuye ruvanze n'amabuye manini hamwe n'umusenyi kandi hakaba harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko hakaba ari aho abana bakarabira hari n'indobo isa nu rwatsi rutoto hakaba hakikujwe ibiti hijyano hino.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hagati mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'uburundi hakaba hari umusenyi uvanze n'urucekebuye impande y'inyubako hakaba hari ivyatsi abanyeshuri bamwe bakaba bahagaze abandi bicaye bari kubaraganira kandi imbere y'inyubako hakaba hateye amashurwe.

mukigo c'amashure yisumbuye har'imodoka ihagaze imbere mukigo ikaba ihagaze mukibuga hasi k'umusenyi imbere yayo hakaba har'izindi modoka zihari. Uruzitiro rukaba rugizwe n'amatafari ahiye mumbavu hakaba hateye ivyatsi vyinshi.

Ikigo c'amashure yisumbuye inyubako isize irangi ryera hejuru, hasi hakaba hasize irangi ritukura kandi hakaba hari n'ivyatsi n'ibiti vyinshi bihari, hejuru hakaba har'urubaho rusize irangi ritukura rufashe amabati. Mumbavu y'inyubako hakaba har'ivyatsi hamwe n'ibipapuro abanyeshure batayeho.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako igeretse gatatu mu buryo bw'amagorofa abanyeshuri akaba bahagaze hasi hagati hamwe no hejuru, kandi abanyeshuri akaba bambaye umwambaro w'ishure imbere y'inyubako hakaba hari ibigopo birimwo amashurwe, kandi imbere hakaba hari urucekebuye.

mw' isomero ry'amashure yisumbuye hari inyubako ifise irangi risa n'umuhondo ku kibambazi hasi hakaba hari sima kandi ku kibambazi hakaba hari ikibaho cirabura canditswe ko n'ingwa yera mu mfuruka hakaba hari ingoma y'igisato kandi hakaba hashinze imbaho

mukigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bicaye k'umucanga uharunze abandi bakaba bahagaze impande y'imodoka kandi hakaba hari n'ibiti birebire hasi hakaba har'ivyatsi kandi inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye zikaba zigeretse kabiri m'uburyo bw'amagorofa.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari umusenyi kandi n'ivyatsi vyinshi kandi hakaba hari ibiti birebire, musi y'ivyo biti hakaba hari imodoka zera zihahagaze hagati mu kibuga kandi hakaba hari ibendera y'igihugu c'u Burundi, impande y'iryo bendera hakaba hari imodoka yirabura ihahagaze.

Ikigo c'ishure ryisumbuye ryitirwe Mutima mweranda ry' i Bujumbura, gifise ivyandiko vyandikishije irangi risa n'ubururu, kandi mu mbavu hakaba hateye ibiti vyinshi, uruzitiro rukaba rugizwe n'amatafari ahiye, hariko amadirisha y'ibiyo asize irangi risa n'urwatsi rutoto.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye ,hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi, ico kigo kikaba gifise uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye, hasizemwo irangi ryera abanyeshuri bakaba bahagaze impande y'uruzitiro mu twatsi, bariko baraganira bambaye umwambaro w'ishure.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako igeretse gatatu mu buryo bw'amagorofa, gikaba gisize irangi risa n'umuhondo abanyeshure bahagaze hasi abandi hagati abandi hejuru bambaye umwambaro w'ishure imbere hakaba hari utugopo turimwo amashuwe kandi hakaba hari n'amabuye hasi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye imbere yiyo nyubako hakaba hari intebe y'abanyeshure bicarako kandi hasi hakaba hari isima iriko irabomagurika, iyo nyubako ikaba ifise inkingi zisa n'urwatsi rutoto zishinze imbere naho hakaba hari ivyatsi n'ibiti bihateye.

Ikigo c'ishure c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako zubakishije amatafari ahiye kandi kikaba kigeretse kikaba gifise uruzitiro rw'amatafari ahiye kandi kikaba gifise umuryango usize irangi ryirabura inyuma hakaba hateye utwatsi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, hari inyubako zubakishije amatafari ahiye, kandi zikaba zisize irangi ryera riduga n'irindi rimanuka, kandi hakaba hariko amatara imbere, hagati mu kibuga hakaba hari ibiti birebire, kandi hakaba hari umusenyi uvanze n'utubuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hagati mu kibuga hari ivyatsi hamwe n'ibishanga bihari hakaba hateze amazi mu binogo, inyubako zikaba zubatswe n'amatafari ahiye zisize irangira itukura hejuru ku mabati n'irangi ryera, hakaba kandi hakikujwe n'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kigo hakaba hari abanyeshuri bicaye ku musenyi abandi bahagaze bambaye umwambari w'ishure impande yabo hakaba hari imirima, kandi hakaba ari n'ibiti birebire, kandi hakaba asanzwe hari n'ivu n'ibipapuro abanyeshure bataye mu kibuga hagati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hateye ibiti vyinshi n'amashugwe imbere y'inyubako, kandi mu kibuga hakaba hari inkungugu hamwe n'ivyatsi, inyubako nazo zikaba zifise imiryango y'ivyuma, isize irangi risa n'ubururu hamwe n'amadirisha y'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, hari inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisize irangi ryera rikenyeje n'irindi rimanuka kandi hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko ,hasi muri ico kibuga hakaba hasize isima kandi hakaba haciyemwo imirongo yera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, hari inyubako y'ishure, yubakishijwe amatafari ahiye, kandi ikaba isize irangi ryera rikenyeje hejuru, n'irindi ryera rimanuka, k'urubaho rw'amabati naho hakaba hasize irangi irisa n'ubururu, imbere y'inyubako hakaba hateye amashugwe, kandi hagati mu kibuga hakaba hari inkungugu hamwe n'amabuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari umuryango w'ivyuma usize irangi ritukura, kandi hakaba hari uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye; imbere mu kigo hakaba hari biti birebire kandi hasi hakaba urucekebuye hamwe n'umucanga. Inyubako na zo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, hari inyubako isize irangi ryera hejuru, hasi hakaba hasize irangi ritukura ikaba ifise imiryango yubakishije ivyuma hamwe n'amadirisha y'ibiyo, imbere hakaba hari ivyatsi kandi hakaba hahagaze imodoka ziri musi y'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,kw' irembo hari ibiti birebere bihateye kandi imbere hakaba hari amashugwe ateye imbere y'inyubako, kandi hakaba hasanzwe hari n'ivyatsi vyinshi mu kibuga hagati naho hakaba har'umukungugu uvanze n'amabuye kandi inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako y'amashure yubakishije amatafari ahiye kandi ikaba igeretse ikaba ifise irangi ryera riyikikuje kandi abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure, hari n'abandi bafise amasakoshi mu mugongo.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, zifise irangi ryera rikenyeje n'irindi rimanuka; mu mbavu y'inyubako hakaba hari ivyatsi vyinshi. Abanyeshuri bakaba ariho bahagaze, abandi bicaye; imbere kandi y'inyubako hateye amashurwe.

Ikigo c'amashuri yisumbuye gifise inyubako isize irangi risa n'umuhondo hejuru hamwe n'irangi risa n'ubururu hagati kandi hakaba hasize irangi ryirabura. Hasi iyo nyubako ifise imiryango y'ivyuma hariko igufuri kandi iyo miryango ikaba ifise ibiyo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hari imodoka ihahagaze mu vyatsi abanyeshure hakaba ari ko baragendagenda kandi hakaba hateye amashurwe n'ibiti birebire hakaba hari giti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hanze hari ibiti birebere kandi hakaba hari n'ivyatsi vyinshi, hakaba hari impene iriko iraharisha, inyubako zikaba zisize irangi ritukura hejuru, hasi hakaba hasize irangi risa n'umuhondo kandi hakaba hari inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hari biti birebere bihari kandi hakaba hari n'utwatsi dutoduto inyubako zikaba zitanguye gusaza isima ikaba iriko irabomagurika izo nyubako zikaba zisize irangi ryera hejuru n'irisa n'ubururu hasi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere mu kibuga hari ivyatsi vyinshi bihari ,kandi hakaba hari imodoka yera ihahagaze, hakaba hari n'ibiti birebire ,kandi hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, abanyeshuri bakaba bambaye umwambaro w'ishure, bahagaze imbere y'amashure.

Mu kigo c'amashure y' intang' abanyeshuri bahagaz' imbere y'amashure bambay' umwambar' ubaranga, kandi hakaba hari n'abantu bakuze bafis' amasashe muntoki bariko bararengan' imbere mu kigo, hakaba hasi har' inkungugu hamwe n'amabuye matomato, inyubako zikaba zisakajwe n' amabat' atukura kandi zikaba zifis' inkingi z'ivyuma risiz' irangi risa n'ubururu.

Mu bwinjiriro rw'ishure ryisumbuye hari umuryango ufise ivyuma bisize irangi ryera kandi hakaba hari aho abanyeshure bashobora kurira inyubako zaho zikaba zisize irangi ritukura hejuru ku mabati kandi imbere mu kigo hakaba hari biti birebire.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako zifise inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu, kandi hakaba hari uruzitiro rw'ivyuma narwo rukaba rusizwe irangi ry'ubururu, hakaba mu kibuga hari umucanga kandi hakaba hateye ibiti birebire.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'u Burundi kandi hakaba harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, hakaba hari imodoka yirabura ihahagaze kandi hakaba hari n'izindi modoka zera zihagaze musi y'ibiti vyinshi bihakikuje.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari ikibuga c'umupira w'amaboko kandi nyuma y'ikibuga hakaba hari ibinogo biri mw'amazi yateze n'ibipapuro abanyeshuri batayemo hakaba hari kandi ivyatsi biri mbere y'amashure n'ibiti bihakikuje.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako isize umusenyi ukazi ye hasi hakaba hari irangi risa n'ubururu kandi hakaba hari ingazi itetse ko isakoshi yirabura kuri iyo nyubako hakaba hari ivyuma bisize irangi risa n'ubururu kandi imbere hakaba hasize isima.

Imbere mu isomero ry'amashure yisumbuye abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye umwambaro w'ishure bariko bariga kukibambazi hakaba asize irangi ryera kandi hakaba hari ikibaho cirabura canditse ko nibara ryera kandi hakaba hari akabati mu mbavu babikamwo ibitabo.

Mu kigoo c'amashure yisumbuye abanyeshure bahagaze ku musenyi abandi baricaye impande yabo hakaba hari ivyatsi kandi hakaba hari n'imirima n'ibiti birebere bihari kandi hasi hakaba hari amabuye hamwe n'ibipapuro abanyeshurire bagiye barata mu kibuga hagati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere mu kibuga hateye ibiti birebire, kandi hakaba hateye n'amashugwe ari imbere y'inyubako, hakaba hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi, inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye, zikaba zigeretse kabiri.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu nyubako banononeramwo imitsi hasize irangire itukura hasi kandi akaba afise inkingi zisize irangi ryera hejuru n'irindi girabura hasi umunyeshure akaba ari karinonoro imitsi asimbiye hejuru afise umupanga mu ntoke.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse kabiri kandi ikaba isize irangi risa n'urwatsi rutoto mu mbavu hamwe n'irangi ryera imbere hakaba hari inkungugu hakaba hateye amashurwe imbere y'inyubako kandi hakaba hari ibiti bihakikuje.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere hari ibiziba bihateze vy'amazi vy'imvura yahaguye, kandi hakaba hari imodoka zihahagaze, hakaba hari ivyatsi vyinshi ku ruzitiro rw'ishure; kandi hakaba hari n'ivyatsi vyinshi. Hasi hakaba hakikujwe n'ibiti vyinshi.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako zubakishije amatafar ahiye zigeretse rimwe imbere mu kibuga hakaba hari ibendera ry'igihugu c'uburundi imbere y'inyubako naho hakaba hari amashugwe ahateye kandi hakaba hari n'ibiti birebire bizungurutse inyubako.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hagati mu kibuga hari umusenyi uvanze n'urucekebuye, hakaba hashinze igiti c 'ibendera ry'uburundi ,kandi inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye ,hejuru hakaba hasize irangi ryera imbere y'inyubako hakaba hateye amashurwe.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu vyatsi hari imodoka ihahagaze abanyeshuri abakab ariko bagendagenda mu byatsi bambaye umwambaro w'ishure hakaba hateye amashugwe imbere y'inyubako kandi hari ibendera ry'igihugu c'uburundi n'ibiti bihazungurutse mu mbavu.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, bari mu kirasi imbere bariko bariga, umwigisha akaba ahagaze yambaye agapira kirabura n'indangururamajwi mu ntoki ariko arabasigurira. Abanyeshuri nabo bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Ikigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ikenyeje amarangi asa n'umuhondo imiryango ikaba ari y'ivyuma kandi n'ibiyo ikaba isize ibaragera hasi hakaba hari sima itanguye gusaza.

mwisomero ry'amashure yisumbuye imbere harimwo intebe hasi abanyeshuri bicarako bariko bariga iryo somero rikaba rifise amadirisha y'ubuyungira kandi imbere ku kibambazi hakaba hari ikibaho c'irabura hejuru hakaba hasize irangi ryera rikenyeje

Mu kigo c'amashure yisumbuye hagati mu kibuga hari ibiti birebire bikaba bikikujwe n'isimisize irangire itukura hasi kandi hakaba hariho ibendera ry'igihugu c'uburundi hakaba hariho n'ivyatsi hasi n'imodoka ihagaze munsi y'ibiti.

Ikigo c'amashuri yisumbuye, imbere mu kibuga hari umusenyi n'urucekebuye kandi hakaba hafise uruzitiro rw'amatafari ahiye hakaba hari ibiti birebire bihateye ku mbavu inyubako zikaba zubakishije amatafari ahiye zikenyeje irangi ryera mu mbavu.

mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kigo hari inkungugu kandi hakaba hari n'ivyatsi yano hino hakaba hari inyubako zishaje amabuye akaba yatanguye kubomagurika izo nyubako zikaba zarizubatswe n'amatafari ahiye hejuru hakaba hariko amabati ashaje y'imigongo minini

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu kibuga hagati hari giti kiri ku ibendera ry'igihugu c'uburundi hakaba mu mbavu hateye amashurwe inyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hari ivyatsi mu mbavu n'ibindi biti birebire bihakikuje.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru ku rubaho hakaba hamanitse ikengeri bavuza abanyeshure kugira ngo binjire canke basohoke mw'ishure hasi hakaba hateye amashurwe kandi izo nyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye. Hakaba hasizemwo irangi ryera. Hagati kw'irembo, hakaba hari amabuye, hamwe n'vyatsi biriko birahamera. Imbere hakaba hari inyubako zishaje zubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako ishaje, yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ryera hejuru ikikuje, hamwe n'irimanuka hasi hakaba hatanguye kubomagurika. Imbere mu kibuga hakaba hari umusenyi, kandi mu mbavu hakaba hateye ibiti.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshuri bari mw'isomero bariko bariga, bakaba bicaye ku ntebe zifise ibara ritukura. Umunyeshuri umwe akaba ahagurutse. Hejuru hakaba hariko haka amatara. Kukibambazi naho hakaba asize irangi risa n'umuhondo kandi hakaba hafise amadirisha y'ibiyo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hari imodoka zihagaze zikaba zifise ibaragerabura n'ibaragera hasi mu kibuga hakaba hari inkungugu ivanze n'amabuye kandi kumbavu hakaba harutwatsi hakaba hari n'ibiti hijyano hino bihazungurutse.

Ikigo c'amashure yisumbuye ,imbere hari ubwatsi bufise isuku hakaba hazungurutse n'amashugwe kandi hakaba hari ibiti birebire bihari inyubako zifise amabati assa n'urwatsi rutoto kandi habe hakaba hari amatafari agize inzira abanyamaguru bacamwo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari ibiti bikikuje ikigo, hakaba kandi hari inyubako ishaje yubakishijwe n'amatafari ahiye ikaba ifise irangi ryera riyikenyeje, n'irindi rimanuka ryera nyene. Imbere hakaba hari ibindi biti kandi hasi hakaba hari inkungugu n'ivyatsi.

Imbere mu kigo c' amashure y' isumbuye hasi har'inkungugu kandi hakaba harimw' ivyatsi, har' imodoka yirabur' ihagaz' iruhande y'ibendera ry' igihugu cu Burundi kandi hakaba har' ikibuga c' umupira w' amaboko, hakaba hari n 'ibiti birerire hari n' imodoka ziri munsi yivyo biti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kigo hasanzwe hari ikibuga kirimwo inkungugu impande y'inyubako n'aho hakaba hari biti birebire kandi hagati mu kibuga hakaba hashinze igiti kiri ku ibendera ry'igihugu c'uburundi inyubako zikaba zisakaje amategura hejuru.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye hanze mu kibuga ha rutwatsi kandi hakaba hari amabuye n'inkungugu hakaba kandi hari biti birebire vyinshi inyubako zikaba zigizwe n'inkingi hasize irangirisa n'umuhondo hejuru n'irangirisa n'ubururu hasi kandi isima ikaba itanguye kubomagurika.

mu kigo c'amashure yisumbuye hateye ibiti vyinshi kandi bikuze bikaba bikikujwe n'isima isizirangi ritukura kandi hakaba n'ibindi biti bikiri bito hakaba n'inkungugu hasi kandi hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi n'inyubako ziri hijya zisizirangi risa n'umutuku

mrigaho c'amashure yisumbuye intebe ziri imbere mu isomero abanyeshuri bicara ko bariko bariga kuko ibambazi hakaba hasize iranga iry'umuhondo hejuru naho hakaba asize iranga igera ku madirisha hakaba hari ko ibiyo n'ibyuma bisize iranga igera hasi hakaba arisima ishaje

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zisize irangi risa n'ubururu mu mbavu kandi hakaba ahe n'ivyuma bisize irangi irisa n'ubururu nyene hakaba hari ibiti birebire kandi hasi hakaba hari ivyatsi n'ibipapuro bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari imodoka zihagaze mu kibuga hasi hakaba hari ivyatsi bivanze n'urmukungugu kandi hakaba hari ibiti bihateye hirya no hino bikikuje hakaba hari inyubako zibakishije amatafari ahiye zigeretse kabiri.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba kandi zifise inkingi zubakishije amatafari ahiye hakaba hari biti bire bire mu kibuga kandi hakaba hari ivyatsi umusenyi hamwe n'amabuye bihari.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako zisize irangirisa n'umuhondo hejuru n'irangirisa n'ubururu hasi hakaba hakenyeje hasi ibaragirabura kandi imbere hakaba hari ivyatsi n'imbaho zishaje bajagukirako abanyeshure hakaba hateye ibiti birebire kandi mu kibuga hakaba hari ibyatsi n'ibipapuro.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hagati mu kibuga hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi abanyeshuri hakaba bariko baragenda mu kibuga bambaye umwambaro w'ishure hasi mu kibuga hakaba hari umukungugu hamwe n'amabuye kandi hirya no hino y'inyubako hakaba hari biti bire bire.

Imbere mw'isomero ry'amashure yisumbuye intebe abanyeshuri bazihagaritse bariko barakoramwo isuku hejuru hakabasize iranga igera u kibambazi hakaba hari amatafari ahiye, kandi hakaba, ariko ikibaho cirabura n'amadirisha y'ibiyo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshuri bari mu kibuga bariko baragenda, bamwe bambaye umwambaro w'ishure kandi bafise amasakoshi mu mugongo yirabura, ha mu kibuga hakaba hateye ivyatsi vyinshi kandi hakaba hari n'ibiti birebire bihari.

Muce amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako zubakirije amatafari ahiye kikaba gisize irang igera rikenyeje n'irindi rimanuka amadirisha akaba asa n'ubwatsi rutoto imbere y'inyubako hakaba hari amashurugwe ahateye kandi hasi hakaba hari inkungugu.

Mukigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bicaye hanze k'umusenyi uharunze bakaba bambaye umwambaro w'ishuri abandi bakaba bahagaze hirya yabo hakaba har'imirima kandi hakaba hari n'ivyatsi n'ibipapuro abanyeshure bataye mukibuga kandi hakaba hari n'ibiti birebire bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye harunze umusenyi abanyeshuri b'abakobwa bakaba bahicaye abandi bakaba bahagaze kandi imbere y'uwo musenyi hakaba hari ivyatsi hirya naho hakaba hari mirima kandi hakaba hari n'ibiti birebire bihari abanyeshuri bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako igeretse gatatu mu buryo bw'amagorofa iyo nyubako ikaba isize irangi risa n'umuhondo kuva hejuru gushika hasi abanyeshuri bakaba bahagaze hasi hagati hamwe no hejuru imbere hakaba hari ibigopo birimwo amashurwe kandi hakaba hari n'amabuye mu kibuga hagati.

Inyubako y'ikigo c'amashure yisumbuye igizwe n'amatafari ahiye. Kandi uruzitiro narwo nyene rukaba rwubatswe n'amatafari ahiye. umuryango warwo , ukaba ari uw'icuma usize irangi ry'irabura. Hakaba hari umuntu inyuma y'uruzitiro yambaye impuzu yirabura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hari biti bire bire kandi hakaba hari n'amabuye isima ikaba itanguye kubomagurika hakaba hateye kandi n'ibiti inyubako zikaba zubakishije amatafari ahiye zisakaje n'amabati manini y'imigongo.

Ikigo c'amashure yisumbuye. Imbere mu nyubako hari inyubako abanyeshuri bafunguriramwo, iyo nyubako hakaba hateretsemwo imeza kandi hakaba hariko amasahani arimwo ibifunurwa vy' abanyeshuri baza gufungura, ayo masahani akaba arumishije amasahani asa n'ubururu n'ayandi yera.

Ikigo c'amashure yisumbuye; imbere mu kibuga hakaba hari ivyatsi hamwe n'inkungugu ivanze n'amabuye. Abanyeshure bakaba bariko baragendagenda mu kibuga bambaye umwambaro w'ishure n'amasakosh yirabura mu mugongo. Inyubako zikaba zubatswe n'amatafari ahiye kandi zigeretse kabiri mu buryo bw'amagorofa.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye; ikaba ifise inkingi z'amatafari ahiye nyene; imbere hakaba kandi hari biti birebere n'amashurwe ahateye. Kandi isima ikaba itanguye gusaza iriko irabomagurika.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hasi hari inkungugu kandi hakaba hari n'amabuye hakaba hari ibiti birebire bihakikuje kandi hakaba hari inyubako zishaje zubakishije amatafari ahiye zisizirangigera hamwe n'amabati ashaje.

Imbere mw'isomero ry'amashure mato mato hari intebe hasi abanyeshuri bicarako bariko bariga, ku kibambazi hakaba hari ikibaho cirabura candikishije ko irangi ryera kandi hejuru hakaba hari igisenge c'ivyuma hakaba hari n'amatara yera ariko araka.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakije amatafari ahiye hasi hakaba hari isima ishaje iriko irabomagurika imbere mu kibuga hakaba hari biti birebere n'utwatsi dutoya tuhari kandi hakaba hari inkungugu ivanze n'amabuye.

mu isomero ry'amashuri yisumbuye har bubati bupanze ko ibitabo kuva hasi gushika hejuru hejuru kandi hakaba harikiraga abanyeshuri bajyamako kandi ubwo bubati bukabarbwizwe n'ivyuma hamwe n'imbaho hakaba kandi hari n'impuzu zifutse zamudasobwa

Ikigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu imbere yiyo nyubako hakaba hateye amashugwe kandi hasi hakaba hari isima itanguye kubomagurika mu kibuga naho hakaba hari umusenyi hamwe n'urucekebuye.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari mw'ishure bariko bariga hakaba hari umwigisha imbere ariko arabigisha yambaye ikanzu yirabura, akaba afise ingwa yera yandika ku kibaho cirabura, amadirisha y'inyubako barimwo akaba agizwe n'ivyuma hamwe n'ibiyo.

Kw'irembo ry'ikigo c'ishure citiriwe Mutima Mweranda ry'i Bujumbura, hari uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye; hejuru hakaba hari ivyuma bisize irangi ryera, kandi hakaba hari amatara; Kw' irembo hakaba kandi hari ibiti vyinshi bihakikuje.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hasi hari umusenyi hamwe n'amabuye kandi hakaba hateye n'ivyatsi hirya no hino hakaba hari imodoka zirabura n'izindi zera zihahagaze kandi hakaba hari abanyeshuri bahari inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ibendera ry'igihugu rishinze hagati mu kibuga kandi hakaba hariho n'ikibuga c'umupira w'amaboko hakaba hari imodoka zihagaze munsi y'ibiti biri muri iryo shure imbere kandi hakaba hari inyubako ndende zigeretse kabiri zubakishijwe amatafari ahiye.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hakaba hari umusenyi hamwe n'amabuye, kandi hakaba hari utwatsi n'amashurwe ahateye; abanyeshuri bakaba bahagaze mu kibuga hagati, kandi hirya no hino hakaba hari ibiti birebire.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari imodoka zihagaze zimwe zifise ibaragerabura n'izindi zifise ibara ryera hasi hakaba hari umusenyi hamwe n'amabuye n'ivyatsi bihari kandi ico kigo c'ishuri ikaba gikikujwe n'ibiti ku mpande inyubako na zo zikaba zubakishije amatafari ahiye.

Imbere mw'isomero ry'amashure yisumbuye hari ikibaho kiri ku kibambazi kikaba candikishijeko ingwa yera hamwe n'ingwa isa n'umuhondo hamwe n'ingwa itukura, ku kibambazi kandi hakaba hari n'amatafari ahiye, hasi hakaba hakenyeje ingwa yirabura.

abanyeshuri biga muri kaminuza bakaba biga ibijanye no kubaza bafise imbaho mu ntoke n'iranda bakaba bariko barubaka ibitanda kandi bakaba bambaye impunzu zisa n'ubururu hamwe n'ibirato vy'irabura n'ibisa n'ubwatsi utoto

Umunyeshure yiga muri kaminuza yambaye inkofero itukura n'isarubeti isa n'ubururu akaba afise urubaho mu ntoke hamwe n'iranda, akaba ariko aratunganya urubaho neza kugirango azorukoreshe ico ashaka, hirya hakaba kandi harinzu igizwe n'imbaho nyene.

Mu kigo ca kaminuza imbere mwisomero abanyeshuri bariko bariga bambaye umwambaro w'ishure umwigisha akaba hagaza imbere yambaye umwambaro wera ariko arigisha kukibambaza imbere hakaba hari ikibaho cirabura, amadirisha akaba agizwe n'ivyuma hamwe n'ibiyo.

Mu kigo ca kaminuza hari inyubako y'ishure isize irangi ritukura hasi, kandi kaba ifise inkingi zisize irangi ritukura; hasi hakaba akenyeje irangi ryirabura, kandi imbere hakaba hateye amashurwe; umunyeshuri akaba asohotse mw' ishure afise isakoshe mu ntoki.

Abanyeshure biga muri kaminuza bakaba bariko biga ivyo guteranya ivyuma bakaba bambaye inkofero zibakingira kugirango amaso ntiyononekare. Bafise ivyuma muntoke bariko barateranya ivyuma bakoresheje umuyagankuba. Inyubako barimwo ikab'irimwo n'ibindi vyuma.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshure bicaye mw'isomero bariko bariga umwigisha akaba hagaza imbere, ariko arasigurera abanyeshure hejuru hakaba hari amatara n'utugabanya ubushuhe ukoibambazi hakaba hari amatafari ahiye, kandi hakaba hari isima hasi.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshuri biga gufata amasanamu bari mu cumba bigiramo gufata amasanamu. Umwe akaba rikarafata amasanamu yambaye agafuka munwa kandi mu mbavu hakaba hari ikindi gifata amasanamu kiru kwaco muri ico cumba nyene hakaba hari ibindi vyuma.

mu kigo cya kaminuza abanyeshure bari mbere mw'isomero bariko bariga bakaba bafise ivyuma imbere yabo bariko bakora ibijanye n'umuyagankuba abo abanyeshuri bakaba bambaye umwambaro usa n'ubururu kandi bambaye amarori akingira amaso yabo.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshuri bari mw'isomero bariko bariga ibijanye n'uguteyanya ivyuma bakoresheje umuyaga nkuba bakabambaye inkofero zibakingira amaso hamwe n'umwambaro usa n'ivu n'uwundi usa n'ubururu ukibambazi hakaba hariko hakamatara, kandi hakaba ari ibindi vyuma biri imbere mw'isomero.

Mu kigo ca kaminuza umunyeshuri ari imbere mwisomero ariko ariga yambaye umwambaro usa n'ivu akaba yambaye n'inkofero imukingira amaso akaba afise ivyuma mu ntoke ariko akoresha umuyaga nkuba ateranya ivyuma ivyo bita gusudira.

mu kigo ca kaminuza imbere mu isomero abanyeshure baricaye bambaye umwambara w'ishure akaba bariko bariga kandi umwe wese akaba afise icarahandi mbere yiwe ariko ariga gushona kandi hakaba hari umwigisha ahagaze hejuru yabo yambaye umwambara rusa nu bwatsi rutoto

mu kigo ca kaminuza abanyeshuri bariko bariga kubaza bakaba bariko barakora ibitanda by'imbaho abo abanyeshuri bakaba bambaye umwambarusa n'ubururu abandi bakaba bambaye ibirato vyirabura n'ibisanurwatsi urutoto kandi bakaba bafise ilanda mu ntoki bariko baratunganya neza ibyo bitanda

Mu kigo ca kaminuza abanyeshuri bar'imbere mw' isomero bariko bariga ,umwigisha akab' ahagaze imbere arik' arabigisha ku kibaho ca kijambere, hejuru hakaba har'amatara kandi har'utugabanya ubushuhe, hasi hakaba har'isima yera, kandi mumbavu hakaba hasize irangi ryera.

mu kigo ca kaminuza abanyeshuri bicaye mu isomero bariko bariga hakaba hari umwigisha ahagaze imbere yabo afise indanguro amajwi ariko arabigisha abanyeshuri akaba bafise za mudasobwa imbere yabo hasi hakaba asize irangi ritukura

Mu kigo c'amashure ya kaminuza, imbere mw'isomero abanyeshure bariko bariga ; bakaba bicaye ku ntebe n'amasakoshi ari ku meza . Imbere umwigisha akaba ariko arabasigurira akoresheje ikibaho ca kijambere. Hejuru kandi hakaba hari amatara yera hamwe n'akagabanya ubushuhe.

Mu kigo ca Kaminuza imbere mw'isomero abanyeshuri ba kaminuza bariko bariga bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho zubakishijwe ivyuma mu mbavu hasi hakaba asize isima icapfuye umwigisha akaba hagaza imbere yabo yambaye umwambaro wera ariko arabigisha.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshuri bariko bariga bakaba bari mwisomero bafise ivyuma imbere yabo bakaba bariko biga ibijanye no guteranya ivyuma kandi hakaba imbere yabo hari ivyuma vyinshi n'intsinga hakaba hari umwigisha ariko arabigisha ahagaze impande yabo.

Mu kigo ca Kaminuza, abanyeshuri bicaye mw'isomero bariko bariga bakaba bicaye ku ntebe zisize irangi risa n'umuhondo hakaba hari umwigisha imbere ariko arabigisha. Inyubako barimwo ikaba isize irangi ryirabura, mu mbavu hasi hakaba hasize isima.

Mu kigo ca kaminuza imbere mwisomero abanyeshuri ba kaminuza bariko bariga bakaba bafise umwigisha imbere ariko arabigisha inyubako barimwo ikaba ifise ibitambara bifuka kumadirisha bisa n'ubururu kandi kukibambazi hakaba asize irangi ryera.

Abanyeshure biga muri kaminuza ibijanye no kwubaka bariko barubaka uruzitiro barwubakisha amatafari ahiye. Bakaba bambaye umwambaro usa n'urwatsi rubisi, kandi bakaba bambaye inkofero zisa n'umuhondo. Impande yabo hakaba hari ibiti birebire.